muronna laalo maahoyye xawiseemmohena macciishshi haanja daronni diwantinota maganu kalaqamunni woreenna baattote iima la'neemmota hattee murote yinanni muro lophite gumma gummisse leeltannoha laalote yineemmona xawinohe xa?

umu dananch isi maati yiito umu dananch umu qoonch aana la'neemoho kuni meyaaterano binfilleho maganu worinoho labaahurano biinfillisira haxi'ne biinfara worinoha hakkonne umu dananachootiwe yinanni.

muro isi maati yite xa'moottahura muro kalaqamunni afi'nannite haanja daro aanase amaddinoti baattote aana laineemmoti tini haanja baala murote gatanke nooti ikko dubboho leeltannoti.

seensilleho yinannihu dibiinfilleho biinfannihu kayiinni di uddi'ne buudhine umo dancha gede assine amaxxinenna labballu kayiinni umo dancha gede asse mudhite biiffuro hakkonne seesino woyi biifino yinanni.

politikaho yinnannirich anera kuni qaali dixawioo'e yootona poletikaho yaa goba gashitinori gashshite noo manna hasaawisse qarru nooekiha amadde gashshitanno amanyoote woy hayyo egenno hatee poletikaho yinanni.

Odoo yinannihu xawinohekki daafira kuleemmohenna macciishshi ,odoote yaa gobba mayi gara hosinno yine ka'ne mannu mannuwa hasaawanna macciishshinanniha odoote yinanni yaate.

looso yaa mayaate tiittoro lophote xinta ikkinoho loosu looso losino manni lophe lowowa marino loosu qole haamatu daniho lawishshaho daddalu mittu loosoho baatote loosi umisi loosoho.

kalaqonna qooxeessa yaa kalaqonna qooxeessa yaa dikalaqamunni la'neemmoha tenne kalqe baala kalaqonna qooxeessaho yinanni qooxeessinkera lawishshaho haqqe tini la'neemmoti tini saada la'neemmoti kalaqamunniti dikunni kalaqotenna qooxeessaho.

mininna dubbu saada yineemmoti mine galtannore lawishshaho lalonna me'e gereewo harre gobbata kayiinni amboomaoonna doobbiicho galado kuri lamewa beenke mininna dubbu saadaatiwe yinanni.

muronna laalo dafoommona xawisie yoottahura murote yinanniti kalaqamunni anfannite haanja daro diwantinoti hatti qolte uyiitanno guma laalo yine woshshinanniwe muronna laalo konne labbanno.

babaxxino dani uduunnichi babaxitino horo aannohowe lawishaho mine horonsinemohu sagale qixesinemohu waa diri'nemohu gobbaannino ikko birotte horonsinayire la''attore kone baala babaxino dani udunetiwe yinayi

adawu agaraano yinanniri gobbate ga'labbo amadde gobba ga'labbi assitannore olu heeriwa marte ola olante uurrissaare qarru cancu noowa canco hoolate looso loossaare adawu agaraano yinanni.

daganna maate maati yiittoro maate yaa mitto mine heedhanno manna ikkite annanna ama ooso ikkitanno daga kayni dihatee maatete gambooshsheeti yaate dagate kay diuminsahu budunna balchoomu noonsareeti

hara, daa''aattonna darama yaa isi mayyaate yiitto? hara yaa mittu bayiichinni wolewa hige haratewe, daa''atto kayiinni maa''la'linanniwa marre la''ate darama kayiini di qarramme hee'noonni basenni agurre kae hara ikkitanno.

superimaarikeettete mirte tu'ne hirranniricho angayiire hakkiino sa"eenna bisoho buudhinannita dancha qiwaate kuri"uu superimaarikeettete mirteeti yinanni.

odoo yaa mayyaatero xawinohekkiha ikkiro mannu ganba yiinowa hasaawe haaruri mayi no yaanni hasaawanno hasaawo gobba galtino gara kalqoomu noo gara hasaanbanniha hakkonneeti odoo yine woshshinanni ati konne dibuuxitto

superimarikeettete mirte maatiro kulie yoottohura tu'ne hirayire lowo yanna keeshshaare buudhinayta yannate qiwaate danchu fooli noota sjittoo lawinore hakkuri superimarikeetete mirteeti yinanni

superimariketette mirte yaa mayatte yootonna babaxewore aniganire iko comanore ashanige hiraniwa haatono shimamadare bissoho riqinani qiwatta danchule anifanni bayicho hakone superimariketete mirte noowatti

iso biifisa yaa mayyaate kulie yoottona biifisate yinannihu woy meessaneetto amammade hayiishahi'ne xunsa woy ollaa fiine danchummasi agarre woy co'immasi agara hakkonne biifisate yinanni. xawinohe xa?

politikaho yinannirichi anera di"einoe woy dixawinoe yoottona politikaho yaa gobba gashshitinori hundansaa gale no manna gashshate hasaabbanna woy horoonsidhanno hayyo politikaho yinannina tini xabbohe xa.

borrote uduunnichi isi maati borrote uduunne yinannihu isi maati yite xa'miteenna xawiseemmohena maccishshi borreessate horoonsi'nannire lawishshaho woraqata biire chooke lapitope saleeda kuriuu labbinnore borrote uduunneeti yinanni

ko"atte yaa mannu ooso lekka gawajjantannokki gede lekkate wodhitanno uduunnichooti dixawinoe yoottohura ko"attete yaa konnerichootina konni ganira habbooti

Kalaqonna qooxxeessa yinemohu tene la'neemota tulo, illalla aanase noota haqe baatote aana la'nemo babaxitino wayi bissa tene kaaliqi kalanqota kalaqonna qooxxeesaho yine woshi'neemo afito xaa

godo'le yaa lame gaamo ikkine mimmitu ledo heewisammanni assi'nannita godo'lete yinanni lawishshaho, kowaasete godo'le xawoho kowaase lame gaamo heewisantanni godo'litanno yaate, konne godo'lete yinanni xawinohe

hayyonna budete yaa mittu mannita egeno dagayiita egenno di hayoote yinay coyiiransa gara loosiransa gara budeho yinaayihu kaayiinni mitte daga balchooma inssa galtooma akatansa leelishannorichooti xa xawinohe

hodhishshanna yaa mayyaate yite xa'moottaena mittu bayiichinni wole bayiicho gulunfe ha'nanniha woy uduunne hogophine wolewiinni wolewa ha'nanniha hodhishshaanna yinanni xa xawinohe.

elekitiroonikisete yinanniti korreentete wolqanni loossannota ikko wolootta ii silke telewizhiine ii shallaggo ga'ninanni maashine wollottano kuri elekitiroonikisetewe yini woshshinanni.

sumuda yinannihu mittu biddishshi gashshootuyiihu wolu biddishshinni baxxe leellara horoonsi'nayii malaateeti hakkuno fayyimmate uurrinshara umise sumudi noose hattono rosu biddishshira umise sumudi noose

daddalo yaa mayyaatero xawisie yoottoha ikkiro daddaloho yinannirichi hidhinoonniha wona hidhini birri aana waaga lende hirre e"o ledo afi'nanniha hakkonne looso daddaloho yinanni.

Daganna maatete badoshi dileelinoenna yoottonna dagate yinanniti hamata maate mitteenni gamba yitino gamboosheti, maate kayinni anna ama oosicho hanqafinorichotinna xawinohe xa.

Seensileho yaa xu'minanni yine assinanni assoteti hakkuno uddine umo mudhine maccate dancha culka wodhine seensanni gara seensilehowe yinanni.

Huuro aanoricho faarsote ikko sirbaho horonsi'nanniha hakkone muziiqaho yine woshshinanni, muziiqu huuro aano uduunicho lawishshaho gitare ,kiraretenna woloottano konne labbinoreti.

amma'no yaa mannu kaaliiqa magansiranno garaatiwe amma'no kalqete haammatu garitiwe no. kiristinnu amma'no lawishshaho mittete qolteno hatto isiliminnu amma'nono hattonni amma'note danaatiwe lawewoohe.

minenna gallanni mine yinannihu manchu beetti babbaxitino hajora mine biifisinoha dimineho yinayi gallanni mini kayiini manchu beetti minino mini gido mitto ikkino mannu galannowa foolishire caa'lanowa digallanni mine yine woshshinanni.

safote latishshaati yinayiiri mannu horora yite ka'e mitte gashshootu bissa ikkito hallanyootu loosse dagate horo aanno assitinoha safote latishshaatiwe yine woshshinanni lawishshaho rosu mini.

muro yaa mayyaatero dafoommona kulie yiitto muro yaa di kalqamunni la'neemmote haanja daro afidhinote hatti muro mannaho ikko saadate sagali'mate ikkitaate tini la'neemmoti haanja murotewe yinanni.

Ama'note yaa dimannu Maganosi Magansirano garati ,Mannu Magano lawisi gara magansirano baattote aana lawishshaho kiristanu haruunsano ama'note dani musulime ama'nittano daninni baxxano.

Koatte yinanniti dilekkate wodhinanni caamati seensileho ikko lekka gawajote agarate ati hiikkite diafotto koni ganani koattete yinannire diafoommo yittoti ,konneti koattenna habboti.

maxaaffa yinanniti borreesssinooonnite aanase worre giddose qolte borro amaddinote hakkuri maxaaffate yine woshshinanni maxaaffanniti horosi lowontanni baete yaate egenno noosete giddo yaate.

Safote latishsha yinannihu babbaxitino owaante aate biiloonyu biissa ikko hallanyu dagate horo daafira yite loossinoha lawishshaho rosu mini, fayyimmate mini, doogo, fayyimmate uurrinshano woloodduno afootto xa

tuqu xaadooshe yinannihu mannu babbaxewo kalqete gobbate duduwo mimitu ledo borrotenni ikko huurotenni hasaawanoha hakkonne tuqu xaadooshe yinanni lawishshaho fesibuuke.

Daddalo yinannihu loosu dani giddo mittoho daddalanihu barru eo aana ledino eo affi'nara hironiricho wiro hire ledote eo affi'nanni gara hakkone didaddaloho yine woshshinanni habbotina koyi kaira buuxi.

baadi xagga mayyaate yoo, baadi xagga yaa xibba hursannore baadi ogeesi kalaqamu haqqe canca'ne udule mannaho aannoha hakkonne dibaadi xaggaati yine woshhsinanni. xiwammo mannira hurete ikkawo yine loonsooyiha.

owaante yaa mayyaatero xawisie yoottohura owaante mannu ooso mannaho soqqantanno soqqanshsho lawishshaho fayyimate uurrinshshawa ogeeye dhiwammohura kaa'lo uytaanota owaante uytino yinanni xambohe

muronna laalo xawisummohero haanja daro uddidhe kalaqamunni la'neemmoti baattote aana nooti maganu uyiinoti murote hatti muro lophituro guma gummisse leeltanno hakkonne laaloseeti yine woshshinanni.

Odoo yaa mayyate dixawinoe yoottohura, odoo tuqu xadooshe ,tuqu xadooshi aana gobba hosino gara kalqomu hosino gara duduwo uyinanniha hakkone odoo yinanni.

daganna maatete badooshshi maati yoottohura maate yaa mitto mine heedhanno anna ama oosote gambooshshe ikkituro daga kayeenni maate haammata gamba yite mitto ollaa kalaqqinoha dagate yinanni xawe leellinohe

godo'le yaa mayyaatero xawiseemmohe godo'lete yineemmoti lame gaamo gurcho ikkite mimmitu ledo kiphi yite godo'litanni heewisantannota hattenne godo'letewe yinanni xawinohe buuxootto?

muronna laalo mayyaatero kulie yoottohura muronna laalo muro kalaqamunni kaaliiqi uyiinota kalaqinoya haanja daro uddidhinota ikkite hatti gummisse uyiitanno guma laalo yine woshshinannina adhaa lawinohe.

hodhishaana yinannihu gulunffe baayiichunni bayiicho harate horonsi'nanniha ikko uduune hogophine mittu bayiichinni wole bayiicho axxine ha'nanniha hakkonne hodhishshaanawe yine woshshinanni ati di'afitto

dagana maatete badooshi maatete yaa mitto mine heexxano anna ama ooso ikkituro daga kaayiini maatete luphi yitayoote maatete gaambooshe mittu olliira hexaata hatee dagate yinanni.

Hodhishana yinanihu gulunfe rahotenni hendoyi bayichiyi hasinoyi wolewa harate horonsinaha guhaye ayirewi udunicho hogopine adhine mittu bayichi wole bayicho adhine haniyiha hakine hidhishanaho yinaninna buxi

daganna maatete badooshshi maati yite xa'mittoro dagate yaa maatete gambooshshee ikkite mittimmate heedhannote mittu olliira hattono maatete yaa mitto mine heedhanno annanna ana oosicho mittee ganba assineeti maatete yinayiihu.

Boharanni merershi mare gangalantanni ilete bifinore lana"ni hagidhinani bayichotiwe xawe lelinohe xanbohekiro hanni kulie

minenna gallanni mine yinannihu maatiro yite mitiimmotto daafira kuneeti mannu galara biifise kae minninoha fooliishshi'ne gonxe gallanniwa qiidunna arrishshotenni gantanniha minenna gallanni mineeti yinanni.

adawu agaraano yinanniri gobbate adawa agarate loossanno bissaati hatto yaano ga'labbote bissaati cancu kalaqamaata agartaari gobbate olante ka'e qacce qamatte agartaari hakkuri adawu agaraanooti.

elekitiroonikisete yinanniti korreentete wolqanni loosanore silke telewizhiine hattono woloota labbinore kuriuu gamba assine elekitiroonikise yinanniwe konne daddaltannoreno elekitiroonikisete mannootaati yine woshshinanni.

Muronna laalo. muronna laallo yaa dimuro haanja kalaqumunni kune la'neemmoti ilenke hatte dimurote yinanni kayinni lophite uyittanoha guma dihakkone laalo yine woshshinanni yaate, dixawinohe?

Giwirinna yaa mayyate xawisie yoottoha ikkiro giwirinu loosi'ne gallanni gara ikko saada ce'ne gallanni gara hakkone giwirinaho yaateni woshshinanni yaate.

Hara daatona darama matiro xawisie yootohura hara ya mittu bayichini wolewa hige harate daato kayinni malaalinayari nowa mare laate darama oluyi woy mitimate agure baate

minenna gallanni mine yinannihu mineho yaa mannu ogimmasinni loosinohu gallanni mineeti yinayiihu mannu looso loosaawa xeena xee'naawa gallanni mineeti yinanni

superimaarkeetete mirte yinaniri tu'ne hirrannire buudhinannire danchu fooli noonsare hattono coommannore angannire tu'noonnire qaaqquulleho ikko jajjabbaho hirre abbinannire hakkuriuu superimaarkeetete mirte yinanni.

Mininna birote udunicho matti yinanni yotohura mininna birote udduunichi minni udduune yinayihu minne hooronsina'yaho lawishaho sagalle initaha waa agayiha bironihu kayinni birrote hajora horondina'nni udduunichoti yatte

Muronna lalo matiro afotokiri muto yinaniti hanja daro udidhinoti kalaqamuyi lanayitte lalo kayinni hati miro lopite uyitano guma lalote yinanni

Egenshiishshaho yinannirichi maati isi yoottonna, mittoricho mannu buuxe huwattara yine ka'ne borreesine xawinse xallinenna la'ne ka'ne ikkewo ikkitto buunxaniha hakkone egenshiishaho yinanni.

Egenshiishsha yaa qaagishshaho mittoricho mannu affara hasii'noniricho borreesine xalinenna la'ne buunxanire woyi anfannire hakkone egenshiishshaho yinannina habboti.

muro yaa we haanja daro kalaqamunnu la'neemmote olliinkera kune gate kaasantinota hattenne murotewe yinanni muro maati yoottohura muro konnewe labbanno.

Safote latisha yinanihu lawishaho fayimate urinshara yine dagate horora minoniha lonsoniha dogo hodhinara bifinse lonsonita roosu mine wolotano labinore di safote latisha yinanni dafito

daganna maatete badooshe kulooto"ero anera dixawino"e yitanni noottona maate yaa anunna ama oosote gambooshe ikkiro daga yaa kaayiini maatete gambooshi mitimmate ike ka"e mittu olliira mitte gobbara heeranno.

dadaloho mayatena yootonna dadaloha hidhinoha wiri asine no eo ana eo afirate sharamanni loonsanni loosotti techo dadalo dadale tewo manu lowo derawe marino yatte atinna anino dadalomoro isi danchaho

Hara daa"attonna darama yinanni woyte hara bayichunni baycho agurre harate millisate daa"atto kayinni marre maala'linayri noowa la"ate darama kayinni hee'noyi base agurre wolewa fulle ba"ate xawe leellinohe

Ama'note yaa mayyatero xawisie yoottohura ama'no mannu Magano magansire gallino gara hatene ama'notewe yinanni lawishshaho ati kiristanna ikkottohura ate ama'no maati yiniro ani kiristanahowe yaatto.

borrote uduunne borrote uduunne yinannihu borrote horonsi'nanniha lawishshaho woraqata biire chooke lawinore borrote uduunne yinewe woshshinanni albinkunni borrote uduunne yinanniha macciishshite diegenoo ada?

Koatte yaa mayyatero dixawinoe yoottonna ,koatte yaa manchu beetti lekkasi wodhanoho gufichu gananotta ho'late utu qasanotta agadhate qoleno seensileho wodhinanniho yaate.

giwirinnaho yaa mayyaatero xawiseemmohe giwirinnu baatto loosi'ne ka'ne hattono saada ce'ne woxe afi'nanni gara hakkonne giwirinnaho yinannina xambohe?

kalaqonna qooxeessu maatiro diafoommona xawisie yoottohura kalaqonna qooxeessa yinannihu qooxeessinkera kalaqame heerannoha wayii biso ikko haqqe saada baattote ofollo konne kalaqonna qooxeessaho yinanni.

boohaarranni mereersha yinannihu dancharicho la'nanni marre fooliishshi'ne hagiidhinanni oso'linanni mimmitu ledo jaallate ledo godo'linanniwa hakkonne boohaarranni mereershaati yine woshshinannina hawa dinohe.

Afantino gashshaanonna annuwa diafoommo mayyaatero yootohura gobba gashshite kae gobboomunni kalqete dagate egennantino gashshaano afantino gashshaanonna annuwaati yinanni.

owaante isi mayyaate yiitto? owaante yaa owaatamara marino mannira uyiinanni soqqansho kaa'looti hattino xiwamino manni fayyimate uurrinsha mare afirannota lawishshaho owaantete yinanni

owaante yaa mayyaatero anera dixawinoe dileellinoe yoottana owaantete yinannihu dagoomaho uyiinanni dancha kaa'lo lawishshaho fayyimmate uurrinshara hattono caabbichu uurrinshara.

maashshinubba yinanniri xa'moottoehura kuleemmohena macciishshi babbaxeewo dani maashshinubba no lawishshaho xaaula daratwo maashshine wole uduunne hayshshitawo maashshine wolootuno xagisinateho hikkiminnaho horoonsi'nay maashshine

amma'no yaa mayyaatero xawiseemmohena macciishshi amma'no yaa mannu kalaqinonsa magano magansiranno amanyoote amma'note yinanni xawinohekkiha ikkiro wirro xa'ma dandaattoe.

seensilleho yaa maati yiittaro seensilleho yaa biinfe xu'mine leellate hakkuno woy buudhine woy danchare uddi'ne dancha gede qaanfanni seense leella seensilleho yinanni.

Muronna lalo ya di isi mimitu leddo amadamino qaleti muriye yinanitiwe kalaqamunni hanja daro afidhinota yenewe lanemita iko gate dubuymta lalo kayinni muro laliye guma uyitanota lakoye yinanni

seensille yaa biinfillehu woy xu'mate yaate seensilleho hasiisannori buudhine biifa umo amaxxa umo mudhine biifa kuri seensilleho qolte shiqishshanoreeti yaatena seensillu togo ikkine leellate yaate.

hayyonna bude maatiro kuli'e yiitohura hayyote yaa egennote busullete losi'nanni ce'nani garaati budeho yaa galloonni galtooma woy balchooma hakkone budehowe yinanni koni gana tene habooti

Babbaxxino dani uduunchi maati yoottonna macciishshi babbaxxino uduuni uddi'nanniha ikkanna ofollinaniwati mine sagale qishi'nanniha hattono biiro horonsi'nanniha konne biirote uduuneti yinannina buuxi.

adawu agaraano yaa isi mayyaate dileellinoe yoottona adawu agaraano yinanniri gobbate ga'labbo agartanore olu kairo olantannore gobbate kipho gargartannore adawu agaraano yinanni.

Batotte ofollonna dhage yinaniti bato babbaxxino dani ofollo afidhino tenne baatto ofollo raga la'neemo woyiite mite ilalaame mitte tullittaamete mitowa aanase wayi garinote maala'lisitanotenna tennetiwe baattote ofollo dhage

daganna maatete badooshshe kuloottoero baxoommo diafoommona yoottona maate yaa mitto mine heedhanno amanna oosote gambooshsheeti daga kayini maatubbate gambooshshe ikkitinno xawinohe

Safote latishati ya mayate yito safote latisha yinayiri dagaye horo ara qixesinonireti lawishaho fayimate urinsha dogo wayi latisha cabichu latisha kote lawinoreti

poletikaho yaa daga gashshitino mannooti gobbate gashshaano hasaabbanno hayyo woyi sayiinsensanna egennonsa hattenne poletikaho yinewe woshshinanni konne albaanni macciishshite diegenoo?

biifisa yinanniwa xummisate yaate biifinsannihu mitto ollaa hayiishshine woye fiine mine hayiishshine biifisa konne biifisa yine woshshinannina haaro coye ikkoonkehe

hodhishshanna yaa isi mayyate yite xa'moottoena hodhishshaanna yaa yannanniha ikko mannu alba horoonsirinoha budunniha mittu baychinni wole baycho ranke iillate daafurikki mare iillate uduunnicho duqqinoyha basete base massirate horoonsi'nanniho

odoo yaa mannu mittimma gamba yee ikko tuqu xaadooshshe horonsi're gobba magaltino olluu malawanno kalqete mayi no haaruri yine hasaabbanni gara diodoote yinanni diafoo ati ?

mininna biirote uduunicho yinanniri mine horonsi'nayii uduuni sagale qishinayiihub buna gafi'nayiihu diphinayiihu kuni mini uduuneeti biironniri kayiinni biirote horonsi'naayiiri barcimma hattono wolootu borrote uduuni biroyireeti.

afantino gashshaanonna annuwa yinanniri gobba gashshatenni egennante jawa looso loosatenni gobbate deerrinni kalqete luphi yite leeltinore hakkuri afantino gashshaanonna annuwa yinewe woshshinanni

isi owaantete yaa mayaate yitanni nootona owaantete yinayiihu dagoomaho uuyiinanni dancha soqqansho lawishshaho rosu mine rosiisaano rosaanote fayyimmate uurinshawa xiwame marinoora uuyiinanni kaalo hatee owaantete yinanni.

muronna laalo yinanniricho xawiseemmohe muro kayiinni kalaqamunni haanja daro uddidhe baattote aana la'neemmota ikkituro laalo murote wiinni afi'nanni gumaati yaate

bunu minenna sagalete mine yinannihu maati yootto ikkiro buna hatto sagale qixeessine worroonnita hasiri manni woxisinni hidhe hatto buna agannowanna sagale itannowa bunu minenna sagalete mine yinewe woshshinani.

superimaarkeetete mirtee yinannite ashshange tu'ne hirrannire lawishshaho bisoho buudhinanita qiwaate woloottano hatto tu'noonnire coommannore angannire hakkurisuperimaarkeetete mirtee yinanni.

godo'le yaa digaamo gaamote ikkine assinanni loosooti hakkuno lekkate kaase godo'la mannu gaamo gaamote ikkewe godo'lanno konne godo'letewe yinanni

Mashinubate ya tini manu losinite babaxitino kallo uyitano lawishaho xaulla daraniti mashine hatono mine babaxitino hajora horosinani mashinubawe no

giwirinnaho yaa mannu loosire galino garanna saada ce''e galino gara hakkonne amanyoote loosu dana giwirinnaho yinewe woshshinanni annikki lawishshaho gate loosirannoha hakkonne digiwirinnu looso loosiranni no yinanni.

babbaxino dani uduunnichooti yineemmohu mine la'neemmohu waa angannihu sagale intannihu sagale qishi'nanniho biirote horonsi'nanihu babbaxino dani ofollinanni uduunnichi dikuneeti babbaxino dani uduunne yinannihu.

hara daa''attonna darama xawiseemmohena macciishshi harate yaa hee'noonni bayiichinni wole bayiicho hara ikkituro daa''ata maala'linannirichi noowa marre la'a ikkituro darama kayiinni qarramme heennoonni bayiicho agurre harate yaate.

egenshiishsha yinanniha xawiseemmohena macciishshi egenshiishshu mannu wodanchara ikkiteyo ikkito afara yine ka'ne borreessine nabbawate xallinoonniha egenshiishshaho yinannina atino tenne wodanchi

elekitiroonikisete yinanniti caabbichu wolqa horonsi'ne ka'neetinni loonsannire lawishshaho bilbilaancho hattono mine mine horonsi'nannita televishiine wolootano labinore elektironiksetewe yinanni.

safote latishshaati yineemmori fayyimmate uurrinshaati doogo hattono roso ronsanni rosu mini woloodduno dikuri'u labbinoreeti diafoo>

ko"attete yaa mayyaatero xawisummoheha ikkiro lekka guwifchu ganaakki gede ikko lekkate seensillira yannate loonsoonni ko"attubba wodhinanita hattenne ko"atte yinanni

seesaho yaa xu'mate yine assinannireeti lawishshaho umo amaxxe ka"e meyaa roduuwinke ikkanno ikkito labballu umo mudhite biiffanno gara hakkonne seesaho yine woshshinannina seesu dikonne lawannoho

owwante uyiitanno bissa ayeeooti yiittoha ikkiro owwante uyiitanno bissa lawishshaho fayyimmate owaante uurrinshara noori qaxarantinori no ii hattono wayi latishshira loossaari waa goodheerira uyiitanno lawishshaho.

Superimarketete mirte yinaniricho kulemohenna macishi budhinanni qiwatte hatono shimada comarre qaquleho uyinanire intani sagale tune hiranita hakuriu supermarketete mirteti yinani

seensille yaa mayyaatero xawinseemmohena maciishshi seensille yaa xu'me illete baxisanno gede ikkate hakkuno danchare uddi'ne danchare buudhine biinfe leella hakkonne seensilleho yinanni xanbohe.

maashinubba yaa dimannu loosinote babbaxitino horora hossannote lawishshaho mine uduunne hayiishshinanni maashine ii hattono xagisaano xaginsara horonsi'nanniti fayyimate uurrinshara nooti wolootuno maashinubba insaati.

sumuda yaa uurrinsha uurrinshatewiinni badate malaate ikke kaa'lannoho lawishshaho teenu uurrinsha rosu uurrinshawiinni bandannihu uminsa sumudi baxxinohu noonsa daafiraati konni daafira sumudu badooshsheho horonsi'nanniho.

senisille yaa ilete xuminne lelatte ilette xuminne woyi senisine lelinayiha ikinanni ikito giddo budha dancharicho udira hatono yanayiricho anaho wodhine lelatte

Hodhishshanna yaa mayyate yiitto, hodhishshana yaa uduuncho mitu bayichini wole bayicho hogombe adhine harate kaa'lanoha, mannuno basete base gulufe haranoha hodhishshaanawe yinanni xawe leelino?

hodhishshaanna yinannihu mittu bayiichinni wole bayiicho gulunfe ha'nanniha uduunneno mittu bayiichinni wolewa duqqine harate ayiirrinoha wodhine hogophinayiiha hakkonne hodhishshanna yinanni lawishshaho kaameelanna farado gaango lawinre.

minenna gallanni mine kuleemmohena macciishshi mannu mininoha babbaxitino hajora mineho yinanniha ikkiro gallanniwa kayiinni mannu fooliishshire galate hattono caallate mi'noha hakkonne gallanni mine yinanni.

Dadalo yaano qaale xawisie yootana dadaloho yinanihu loosu giddo mitto ike hidhinoyiricho wirro fushine hirre wona hirihuni lende eo afinanita hakonne dadaloho yinani

hara daa''attonna darama yinannihu hara yaa bayiichunni bayiicho wolewawe harate daa''atto kayiinni maala'linanniri noowa marre la''ate darama kayiinni hee'noonni base agurre qarramme agurre xoonqe ba''ate.

seensille yaa maatiro kuleemmohena seekkite macciishshi biinfe xu'mine illete baxisanno gede ikka uddi'ne buudhine dancha gede ika seensille yinanni xa leellinohe.

baattote ofollonna dhagge yinanni baatto kalaqamunni ofoltino gara aanase afidhino kalaqamu jiro mitteenni gamba assine baattote ofollonna dhagge yinanni yaatena xa xawe leellinohe

afantino gashshaanonna annuwa yinanniri ayeeooti yiittoro afantino gashshaanonna annuwa gobba gashshatenni mannunni ikko kalqete deerrinni gobbate deerrinni egenantino annuwaati yaate.

safote latishshaati yinayiiri xawiseemmohena kuri"uuti hakkuno fayyimmate uurrinshsha doogo wayii latishshi wolootuno togoori safote latishshaati yinewe woshshinanni.

hodhishshanna yaa mayyate yoottohura mannu mitu bayichinni wole bayicho harate rahe iillate horonsiranoha lawishshaho haricho gaango farash yannilicho kaameela hodhishshaana yine woshshinanniwe afitta?

Roso yaa isi mayyaate yoottona rosu egennote buicho ikkino ronse nabbawa dandiinara kaa'lanno. Gobba gashshinara kora ikkannohu rosohona roso yaa konne lawannona xa xawinohe lawinoe.